Wayyoo gidan dadi na nesa a wannan hoton zakaga hannuwa daban-daban daban-daban suna ɗiban cin-cin suna zubawa a leda toh a wannan tsarin zakaga yaran sun ɗiba suna sassakawa a leda wannan kanana kanana ne wanda akeyi da fulawa yanda ake wannan abun ana siyen fulawa a sayi sikari a siye kwai a siya madara wani in yaga dama baya sa madarar wani kuma yana sa madarar ya danganci wani irin haɗi kakeson kayi ana inda yawa zakayi zakayi ko zaka seda da yawa in kanana kuma zakayi zaka siya madaidaita wanda in yi zakayi don gida aci ba don sayarwa ba kaga yana da banbancin da wanda za'a sayar a wurin haɗi yana da banbanci sannan a wurin danɗanonsa ma yana da banbanci, saboda baza ka hada abinda zaka sayar da wanda za'a ci daga gida ba saboda wanda za'a ci a gida beda yawa wanda za'ayi kasuwancinsa yana da yawa um kana yi ne don ka sami riba toh bayan ka haɗaɗa wa innan abubuwa sse se kao ka kwaba fulawarka, bayan ka kwaba kasa hodaraka baking powder wasu suna sa da sikari se su sa kwai sannan su sa madara duk a kwaba a cikin roba, bayan an kwaɓa se azo a rufe a barshi yayi kamar awa ɗaya ko biyu ko fiye da haka a rana bayan yayi wannan awannin se ka dauko ka bubude zakaga ya kumbura ya ƙara yawa se ka sami farantinka ka wanke, bayan ka wankeshi sai kazo ka shinfiɗa wannan fulawar da ka kwaba ka kawo yuƙa bayan ka kawo wuƙarka sannan kazo ka samu wani abu wanda ake mulmulawa se ka mulmula fulawar ka ringa yi kana mulmulata, ka ringa yi kana mulmulawa a abun se yazo yayi fadi sosai bayan yayi faɗi se ka kawo wukarka kasa kana yayyanka, kana yayyanka irin tsarin da kake so in kanana kanana kakeso se ka yayyankashi kanana-kanana in manya kakeso kuma se ka yayyankashi manya-manya ya danganci yanda kake so a gefe kuma can kana da tukunyarka me kyau ka zuba mangyaɗarka me kyau wanda take tafasa ka dora a kan wuta yana tafasa, bayan tayi zafi sosai se ka ɗoko wannan fulawar da ka yayyanka kanana-kanana se ka zuba a ciki um a lokacin da kake zubawa dama fari ne tar um be canza kala ba se ka zuba a cikin tukunya kanayi kana soyawa kanayi kana um soyawa kana yi kana soyawa, in kaga ya fara canza kala daga fari zuwa wani launin to yana nuna ma cewa eh abinda kake yi ya nuna sannan ka cire ka zuba a a wani roba.

Barka dai sunana Lawal Muhammad hoton abunda akasa anan sunan sa fanke da hausa. Yanda ake haɗa wannan abun, abubuwan da zakaje kasiyo haɗahi sune na farko ka samu fulawanka. Na biyu ka samu sikari. Na uku ka samu yis. Na huɗu zaka iyya samun botanka ka haɗa da kwai ya danganci yanda kakeson abunka. Wasu suna haɗawa da kwai wasu basa haɗawa da kwai wasu haɗaw da bota wasu basa haɗawa da bota. Sai ka hadda abubuwan ka a waje ɗaya a babbar roba inda yawa kakeso sai ka haɗa da yawa, in kaɗan kakeso sai ka haɗa kaɗan bayan ka haɗa sai ka rufeshi domin ya kumbura bayan awwani zaka iyya zo kai amfani dashi, wasu kuma suna iyya rufeshi su barshi har gobe da safe sannan sui amfani dashi. Musamman irrin masu sai da ƙosai da sassafennan bayan kagama wannan in akazo wurusuya saika sai mangyaɗan ka, ka zuba a tukun ka aza akan wuta kabari inya ɗanyi zafi ya fara zafi sosai sannan ka ɗebo fanken ka, ka ɗebo adadin da kakeson ya zama in kaɗan kake so ya zama sai akɗai boshi da hannu yawanci da hannu ake ɗebowa wasu kuma su nasa abun ɗiba su ɗiba. Sai su zuba a cikin tukunya sai a soya bayan an soya yayi jajaja ɗinnan ya soyu kenan sai a tsamoshi daga mangyɗan sai aƙara zuwa kuma a sashi abunda akeci dashi yawan wasu suna shan shayi dashi da safe, suna kari dashi da safe ko kuma su haɗashi da koko

Um um barka de a wannan hoton zakaga hoton robar kifi um ho.. hoton robar kifi, ya danganci wani irin kifi ne a ciki um a wannan hoton dai ya nuna cewa hoton kaman hoton boɗami ko kuma tarfasa um amman a nawa ganin hoton tarfasa ce, saboda tarfasa ita ce take da manyan kanu um sannan tana da wasu abubuwa guda biyu a kanta um kuma ita baƙa ce ko wace jaha ko wani yankin hausawa suna da yanda suke kiran nasu kifayen, suna da sunan yanda suke kiran nasu kifayen umm duka ba ɗaya bane a wannan hausan zakaji an ce ma a tarfasa, a wancsn hausan za'a iya ce ma boɗami ya danganci daga wani yanki ka fito um amma a wannan yankin mu wannan tar watsa muke ce mata ana kamunta a kifi, a cikin rafi ko kuma a gaɓar rafi a cikin laka duk wa innan wurare zaka iya samunta a wannan hoton ya nuna cewa masunci ne me kamun kifi um shi ya kamo wa innan kifayen me yiwuwa haƙo yayi ko kuma ya sa abin kamun kifi da kwal.. kwal.. da kwale-kwalensa ya kamo ya zuba a roba ya kawo gari don ya siyar shiyasa kaga zakaga an zuba su a cikin roba kuma da alama cewa basu daɗe da kamawa ba zaka gansu da ransu yawancin masu su masu kamun kifi kenan haka sukeyi zuwa sukeyi da roba, bayan wasu su sunayin hako in sukayi haƙo washegari se suje da roba, ko kuma da buhu su duba haƙon da sukayi, shin hakon yayi ko kuma beyi ba in yayi a lokacin zakaga sun sami kifaye da dama sun cire wannan tarkon daga bakinsu sun zuba su a ikin roba sun kawosu gari don su siyar um dama sana'arsu kenan da wannan irin sana'a take samu suke ci suke sha, suke tufatar da kansu, suke um temakawa iyalansu wani lokacin kuma basa samu da yawa wani lokaaci kuma su samu da yawa, in basu samu kaiwa suke gida a gyara musu suci, in kuma sun samu da yawa zasu iya raba kashi uku ko biyu kashi ɗaya a aje a gida kashi ɗaya kuma a kai kasuwa a sayar um

Barka de a wannan hoton hoton pear ne a hausance don baya da wani suna bayan haka, haka yanda ake kiran sa a turanci haka ake kiransa a hausa A nan, arewacin Najeriya bama noman sa, an fi noman sa a can kudancin Najeriya wanda yawnacin suna noman sa ne saboda samun kudin shiga daga can ake dauko shi a kawo shi nan arewacin Najeriya Shi pear ana cinsa da gishiri ko kuma a dafa shi a ci shi ko kuma a dafa shi a ci shi da masara irin wannan pear din karami an fi hada shi da masara ko da kwakwa ana gasa shi ya danganci yanda mutum ya tsarrafa shi da zaka iya tsarrafa shi ka dafa ko kuma ka gasa shi ka hada shi da kayan abinci daban daban sanan su a can kudancin Najeriya sun fi noman sa a lokacin damina. Lokacin daminan da suke noman sa a lokacin ne lokacin da ruwa ya zuba sosai shi yasa suka fi noman sa amma ana arewacin Najeriya saboda karancin ruwan da muke samu shi yasa bama noman sa shi kuma kansa ya fi son ruwa ko ruwa irin na kudancin Najeriya ko da yaushe yana cikin rowa Alamu ya nuna cewa shi wannan pear din za a ga an kakasa shi ne a hoton wannan yana nan hade da launin jajajajajaj da kuma shudi shudi shi ya nuna cewa ya kai a girbe shi amma lokacin da be kai a yabe shi ba za ka ga ya zama kori shar ina nuna cewa be isa girbi ba, a wannan hota za ka ga an kasa shi ne da alaman cewa de a kasuwa zaka ga kashi, ko wani kashi yana da iyaiya guda biyar wani shida, wani bakwai wani takwas A can gefen kuma zak gani idan me sayar da masara don yawanci hada shi ake yi da masara a yana daga cikin kayan lambu wanda ake tsarrafa shi, me kara ma jiki kuzari

Wannan hoton, hoton manomi ne akan abun da aka girba da alama cewa wannan abun da manomin yake dankali ne akayi girbi ko kuma ana cikin girbin sa daman hakan ake girban dankali, bayan an girbe sai a zo a tara shi wuri daya aka tara shi waje daya sanan a samu bobowa ana dura shi a cikin buhu bayan an gama dura shi cikin buhu sannan a mai toliya a samu wani buhun a yanka a zo a rabe sama sannan a dinke shi shi dama buhun dankali daban yake da sauran buhu inka duba hoton za ka ga manomin ko kuma me noman ko kuma me dankalin ne koko wanda ya zo seye za a ganshi a saman dankali yana murmushi, yana sanye da fula ta manoma ta kariyar rana da gilashi da riga kore da dogon wando yana saman dankalin yana murmushi aka dauke shi hoto Ita wannan gonar, gonan dankalin turawa ce da alama dankalin turawar yayi sosai ba irin sauran dankali ba, amma wannan dankalin da manomi yake sama dankalin hausa ne yake saman sa abu daga gefen can za a ga akwai buhuhuwa wanda aka dura dankalin. ita dankalin, hausa an fi noman ta a nan arewacin Najeriya ba kudancin Najeriya ba, saboda ita bata son ruwa sosai tafi son ruwa kuma ta fi son a noma ta inda yake da yashi saboda ta samu ta baze iyaiyan ta manya manya toh haka take so kuma ita noman dankalin na hausa ko na turawa ba se a gona ba, akwai abun da ake ce ma noman zamani wannan noman zamani ko a gida zaka iya yi, zaka iya dasa dankalin ka ko kuma doya inka samu buhun ka, kato na ceminti wanda aka zazage shi aka gama amfani da shi ko kuma ledar ka babba sai ka je ka samu yashin ka me kyau wanda yake dace da noma wanda in ka shuka abu nan da nan ze fito, yashin ka me taki me kyau ko kuma ka samu kasar ka baka, bakar kasa me laushi sai ka shuka dankalin ka, a cikin gidan ka ma zaka iya shuka ko a birni kake ko a kauye duk zaka iya wadannan noman, noman da ake ce noman zamani kenan Amma yawanci A wannan hoto zaka gani a daji ne aka yi noman ko ko a bayan gari akayi wannan noman ida alaman ka duba dankalin zaka gan sa manya manya kuma ba jawar bane don dankali, muna dankali wajajen kashi biyu ko uku, muna da jan dankali wanda cikin sa fari ne muna da kuma

Barka dai, wannan abin da kuke gani, shi ake ce ma namijin goro, yana cikin wana roba haka, abin sa abubuwa. Namijin goro, za ka ga guda biyu ne; kashi biyu ne a jiki, za ka wanda aka ƃare da kuma wanda ba ƃare ba. Yawanci namijin goro ana amfani ne da shi wajen magani, maganin mira ko maganin wasu cututtuka ba irin kaman wancan goron ba; wand aba namiji ba. Sannan, namijin goro ba kowa ke cin sa ba, waɗanda suke cin sa, ba su da yawa sosai. Namijin goro, an fi ɗakko shi a can Kudancin Najeriya, a nan a Arewacin Najeriya ba a noman sa, se de a ɗakko shi daga Kudu, a kawo shi Arewa don a siyar. Namijin goro, ya fi sauran goron tsada, saboda amfanin da yake da shi, kuma amfanin da yake yi a jiki.

Barka dai wannan ruwan zafi ne ko tafasasshen ruwa, in kana da wuta, wutar lantarki za ka iya kunna abu dafa ruwa wato akwai wata buta da ake kira da electric kettle za ka zuba ruwanka a ciki sai ka sa, in kuma ba ka da wannan za ka iya samun rushonka tukunya ka zuba ruwa a ciki ka tafasa. In ba ka da wannan wata kila ƙauye ne sai ka sama itacenka ka harhaɗa ka ka sa tukunyanka ka zuba ruwa bayan 'yan mintika ko awa sai ka ga ya fara fitar da turuturi ya nuna cewa ruwan ya tafasa, kamar a hoton za ka ga mace ce ta tafasa ruwan zafi bayan ruwan ya yi zafi sai ta dauko za ta zuba a kan wani abun da za ta yi amfani da shi. Ruwan zafi ana yawanci ana wanka da shi lokacin sanyi ko kuma in za a yi abinci ko kuma in za ka haɗa shayi da sauransu.

A wannan hoton, yana nuna yanda ake tsarrafa kwakwar manja inka duba wannan hoto, kwakwa ce ta manja wanda aka riga aka tsarrafa ta aka cire manjan daga jiki abun da ya rage kawai kwallwen ne kawai ya rage da kuma sauran barin na jikin su kawai suka rage Shi kwakwan manjan, shi yadda ake yin sa inka shiga can a cikin jejin inda aka yi noman ko kuma can inda yake fitowa kashi biyu ne akwai wanda yana da girma sosai ko kuma asalin kwakwan manja wanda bai da girma, bai da tsayi dan shi wannan kaurin wancan, wancan mai kaurin, noman sa ake noman gonan kwakwan manjan akeyi, a gyara shi sosai, a shuka shi, dayan kuma fitowa kawai yake yi a dajin Allah musamman ka je can dajin kudu, irin su Ondo, kudancin Najeriya za ganshi inga shiga ga su nan ba me su wadannan kawai fitowa suka yi su akuma wanda ake nomawa wanda kai za ka zo ka saya iri, ka kawo gona, a nuna ma inda zaka shushuka shi kuma kayi, bashi ruwa lokacin da ba damina ba, in ruwan damina ne ba sai ka ba da ruwa ba, in ya girma sai ka zo ka cire kan a kan ne iyaiyan suke fitowa, wani kuma a kasa iyaiyan suke yi duk inda dai suka firo suka tare ta kai can inda ake manjan daga nan sai a bubbuga a je cire iyaiyan, aka cicire iyaiyan sai a zuba ruwa, wasu suna zuba ruwa, suna zuba ruwan dumi sai a zuba iyaiyan a ciki su shiga ciki suna tatakawa ko kuma tabarya suna daddakawa, suna daddakawa, suna daddakawa, ana yi ana zuba ruwa daga sai a zo a cire iyaiyan, wadannan iyaiyan da ake nunawa kenan a hoton sai a cire su, in aka cire su in aka cire su sai a wanke su a ajiye su a gefe nan kuma sai a zo a diba ruwan da aka shiga ciki aka sa kwakwan manjan sai a tace shi da abun tacewa a cire tukan, aka cire tukan sai a ajiye shi a gefe sauran kuma a ringa diban manjan a hankali, a hankali ana zubawa a mazubi kila roba ne ko kuma bokiti ko kuma abun zubawa toh haka ake yi ake matse manja daga iyaiyan ta A wannan hoton abun da yake nunawa kenan kwakwa ne wanda aka matse aka cire manjan daga jikin

Barka dai a wannan hoton za ka ga mutane mutum uku a zaune mutum ɗaya a gefe ɗaya mutum biyu a can sun girba abun da ake ce ma koko a turance, sun tattara shi suna cire ya'yansa. Bayan sun cire ya'yan ƙoƙari za su yi su wanke shi a zo a saye a kaiwa kamfuna sannan a sarrafa shi sannan a sayar a matsayin abubuwan da ake shayi da abinci. A nan Arewacin Nijeriya ba ma noma irin wannan abun sai dai a kudancin Nijeriya ko makwabciyar ƙasarmu Ghana su sukafi noman wannan da shi suke samun kuɗin shiga, amma mu idan ka ganshi a nan sai dai a kudancin Nijeriya. Irin noman wannan abu noma ne da yake buƙatar kuɗi sosai amma za ka sama kuɗi kaima. Shi turawa suke ce ma commercial Farming, noman da za ka ayi don ka sama kuɗi ba irin noma na bayan gari da za ka cinkao kaɗai, a'a noma me wanda za ka yi don samun kuɗin shiga. To wannan noman abun yana daga cikin nomammakin da ake yi, wanda ƙasa ke samun kuɗi shiga sai ka samu kuɗin shiga.

Barka dai, a wannan lokacin hoton da aka nuna an an hoton kwakwa ne. Kwakwan ya kasu kashi biyu, akwai kwakwan manja wanda ake manja da ita. Amma a wannan hoton, hoton kwakwa ne, kwakwan da ake ci wanda za ka gani in aka ɓuɗe ciki za ka gani fari da kuma ruwa, kuma yana da girma sosai ba irin kaman kwakwan manja bane. A hoton za ka ga bishiya ne guda ɗaya ɗauke da ‘ya’yan kwakwan ita wannan kwakwan, kwakwan da Ake ci kenan kuma ana shan ruwansa ba kaman waccan kwakwan da ake magana ba wanda ake manja da shi. Ganyan kuma ana amfani da shi wurin sarrafa abubuwa daban daban, misali kaman rufin gida a wajan kudancin Najeriya da shi ake rufin gidaje na gargajiya da shi. Amma a nan arewacin Najeriya ba a yawan amfani da shi sosai sai dai can kudancin Najeriya. Yawanci kwakwan ma an fi shuka shi a kudancin Najeriya inda aka fi samun ruwan sama sosai, ba kaman nan ƙasan hausa ba da ruwan mu wata shida ne, wani lokacin wata huɗu ba ya ma kai wata shida. Wata huɗu, wata biyar ga wani sassan ƙasan Najeriya. Shi ya sa ba ma samun wannan irin kwakwan, an fi yinsa can kudancin Najeriya.

Barka dai, wannan hoton kwakwa ne ‘ya’yan kwakwa wanda aka shishshirya su. A nan a ƙalla za su kai kaman guda ɗari ne ko fiye da haka. An kasa su ne don a siyar da su. In ka duba bayan za ka ga launin bayan kore ne, wani kuma ba kore ba ne, abun da ake nufi da kore, shi wannan kwakwan yana nufin kwakwa ne wanda ake ci, ko kuma a sha ruwansa. Domin kwakwan sun kasu kashi biyu, akwai kwakwan wanda ake manja da shi, wanda bayan za ka ga manja kuma ‘ya’yan ƙanana ƙanana ne. Wannan kuma bayan sa launin bayan kore ne, kuma ya fi waccan girma. Amma a wannan hoton z aka ga an kasa su ne domin a siyar. An kasa su ne domin a siyar, za ka ga kashin da aka mai an yi mai kashi irin kashin dankali ƙanana na ƙasa manya na sama haka aka shirya su. A nan hoton kuma a bayan za ka ga akwai bishiyoyi kwakwan, wa'inan nan kwakwan su ne ake ce ma kwakwan da ake ci kuma ake shan ruwansa. Na gode.

Barka dai, wayyo abun ban sha'awa a wannan hoton za a ga kore ne ko’ina hoton masara ne wanda take a goyo take ba a cire ta ba, ba a girbe ta ba. Me yiwuwa ma bata gama nuna ba ,ko kuma ba ta isa girbi ba, ga ta nan a cikin gona. Wani za ka ga goyan masaran in ka zo a tushe za ka ga ya fiye da ɗaya ko guda biyu ko uku ko huɗu ya danganci daga irin. Amma a wannan hoton goyan masara guda ɗaya ce wanda ba a ɓare ba, gashi nan ta kusa dai isa girbi, amma har yanzu ba a girbe ba. Daga gani za ka gani kore ne bai fara bushewa ba, ba kaman wanda ya kai lokacin girbi ba wanda za ka ga ya bushe launin sa ya canza gaba ɗaya ba. Amman wannan yana nuna cewa dai masaran ta kusa isa girbi a girbe ta tunda in ka duba saman kanta, za ka ga goyan yana da girma sosai ba kaman sauran goyan ba.

Barka dai, wannan hoton da kuke gani hoton wake ne wanda ya isa girbi amma har yanzu launin waken kore ne bai bushe ba. Daman yawanci wake ba a bari ya bushe, ba sai ya bushe ƙarau ba sosai a gona. An fiso ana girbe sa yana da ɗan launi launin kore a cikinsa, sannan a girbe shi muddin ‘ya’yan cikin suka nuna, indai suka nuna sosai to koda launinsa bai canza daga kore zuwa wani launin ba za a girbe shi. Kaman yanda yayi yake a wannan hoton launin sa kore ne ya nuna cewa ya isa girbi. In aka girbe shi ana shanya shi, in ya bushe sannan a zo a daka, wasu kuma su buga, a sheƙe a cire wanken, sannan a cire jikin waken wanda ake ba dabbobi. Shi kuma waken kansa sai a yi amfani dashi.

Barka dai hoton da muke gani a nan hoto ne na shuka, kuma alaman shukan cewa ta kamu da rashin lafiya, ko kuma wani ƙwari sun fara cinta. Domin da ganin launin shukan za ka ga cewa a ganyan shukan an fara samun rami rami ramunmuka, kuma shukar ta takure wanda ya nuna alaman cewa bata da lafiya wani ƙwaro ya fara cin ganyeta. Yanda ake magance wannan abun, ana mai feshi ne, feshin kuma yana kasancewa bayan sati ɗaya, ko bayan kwana uku, ko fiye da haka sai a zo a yi fesa maganin ƙwari wanda zai kashe wa’innan ƙwarurrukan da suke jawo ma wannan shukan cutar. Wasu wa’inda ba su da kuɗin siyan wannan maganin suna samun toka ta murhu suna barbaɗawa shukan su domin ita ma tana maganin wa'innan ƙwarin su kasheta.

Barka dai, a wannan hoton abun da ake nufi da drone da hausa, jirgi ne mara matuƙi wanda ake amfani da shi a noma na zamani, yake bada ruwa kuma yake hango maka abun da yake maka ɓanna a cikin gona. Amma a harkan noma musanman noman zamani da shi ake ba da ruwa, da shi ake ban ruwa a shuka. Zaka gan shi ana tada shi sama, in ya tashi sama za ka iya kana nan tsaye kana amfani da abubuwan da za su rinƙa juya shi duk suna hannunka na wurwurin, kuma kana ganin inda yake tafiya. Amma yawanci anfi amfani da shi a irin noma na zamani ,irin kasashe masu tasowa wanda suka riƙe harkan noma sosai suma suna amfani da shi sosai wurin ba da ruwa, ruwan noman rani ba na damuna ba. Shi ake cewa jirgi mara matuƙi

Barka dai a hoton za kaga hoton mata biyu, ɗayan tana zaune tebirin cin abinci, ɗayar kuma tana gefe tana cin abinci har ta sa kofi a bakinta. Amma a yanayin da aka bamu abincin da suke ci, abinci ne mara nauyi ba mai nauyi bane kamar a ce musanman irin su doya, ko teba, ko tuwo a’a abinci ne mara nauyi kamar shayi da biredi, ko kuma shayi da kwai, ko kuma kunu, da kwai, da biredi, da shayi. Abun da suke nufi abincin da suke ci a wannan wurin abinci ne mara nauyi, mara nauyin sa shi ke sa in ka ci wani lokacin ka sake jin yunwa nan da nan. Amma nan da alamun in dai bo koko ba, ko kunu, ko kuma shayi ɗayar daga cikinsu take sha, ɗayar kuma ta aje kofinta a kan teburi, ɗayar kuma ta sa kofin bakinta, ɗayar hannun kuma ta riƙe biredi da ƙwai. Na gode.

Barka dai, a wannan hoton za a ga hoton ɗa da uba ne suna cin abinci mara nauyi. Abinci mara nauyi zai iya kasancewa shayi, ko kuma kunu, ko koko, abinci dai da za ka ci ba za ka ji nauyi a cikin cikin ka ba, shi ake ce ma mara nauyi. Shi za ka ga uba da ɗa. uban yana murmushi yana ba ɗan a baki domin ya ci. Dukan su su biyun suna zaune ne a kan kujera da kuma tabur a gabansu wanda ake aza kayan abinci irin su kofin da roban cin abinci idan mutun zai ci. Uban yana murmushi ɗan shi ma karan kansa yana murmushi, shima yana da na shi kwanon a gabansa, uban shi ma da na shi kwanon a gabansa. A gefe kuma akwai wani kofi da lemo a ciki.

Barka dai a wannan hoton za ka ga mace ce ita ma riƙe da butocin shayi guda biyu, ɗaya butan shayin irin na gargajiya ne a ajiye kusa da it, a ɗaya kuma butan shayin yana hannun ta, ta ɗaga sama tana zuba ruwan shayi a kofuna guda uku. Ta fara zuba na gaban ta, ta cika shi na biyun ma haka ta cika, a na ukun ne za ka ga ta ɗaga butan sama tana zuba ruwan shayin. A gefe ɗaya kuma a gabanta akwai tire da wasu abubuwa a ciki kaman ƙosai, irin ƙosan nan na gargajiya ko kuma breadin gargajiya. Wa'innan duk abinci ne na gargajiya, kuma tana jin daɗin su sosai. Amman a hoton ba a nuna cewa ta fara ci ba ta dai zauna dai tana da alamun fara cin kayayyakin gargajiyan. Na gode.

Barka dai a wannan hoton, hoton mace ce ita ma ta shirya cin abincin gargajiya, a gabanta za ka ga akwai tire da abubuwa kaman fanke, ko a ce biredi, ko mummuƙi a kan tiran ta zuba su, a ɗayan gefan kuma za ka ga akwai kofuna guda huɗu farare launin su da kuma sirkin ja ja ja ja. A hanunta na dama kuma za ka ga akwai buta, butan nan irin ta da ta gargajiya, ta ɗaga butan sama tana so kaman ta zuba ruwan shayi a kofi. A wani tsarin kuma za ka ga kaman tana so ta wanke hanunta ne ta ci abinci. Kuma gashi nan ta murmushi a fuskanta don ta shirya cin abincin. Kayayyakin da ta sa irin kayayyakin nan ne na mutanan ƙwauye, ginin ma da yake bayan ta ginin mutanan ƙauye ne. ta fito ne kaman a bayan gini za ta ci abincin ta, ta riga tayi shiri tsaf-tsaf da kayayyakin da zata ci.

Barka da warhaka a wannan hoton na uku a kan abincin gargajiya, mace ce za ka gan ta a zaune a gaban gida ta shimfiɗa tabarma da butoci guda biyu da kofuna guda biyu da tire a gabanta, a cikin tiren akwai wani abu kaman kubza, ko kuma a ce biredi, ko gurasa ta ɗauki wuka ta ɗaura za ta yanka, da alaman cewa wannan abincin, abincin gargajiya ne kari za ta yi. Don a gefen ta butocin nan guda biyu, butocin shayi ne, a can gefen kuma akwai wani kwano shi ma na ruwa, kuma ta zauna tsaf a cikin murmushi tana son ta karya da abincin gargajiya don ginin dake bayan ta ya nuna cewa ginin na gargajiya ne ba na zamani bane, shi ke nuna cewa dai daga ƙauye take.

Barka dai, a wannan hoto za ka ga hoton mutane biyu ne a cikin gona wa'inda ba sa sanye da riga. Ɗayan yana tsaye, ɗayan kuma ga shi a duƙe tare da fatanya yana noma. A gefan su a cikin gonar za ka ga kore shar launin ciyayin da cewa an yi ruwa ana batun shirye shiryen gyara gona domin a yi shuka. Wannan alama yana nuna cewa huɗa ce suke yi, ko kuma noma don cire ciyayin domin a fara shukan damuna. Shukan kayayyakin damuna, dama can kafin ko wani tsarin kafin a shuka tsirrai ya kama sai an nome in lokacin damuna ya zo, in aka gama nomewa sai a zo a yi huɗa, in kai huɗa sannan ka zo ka shuka abun da za ka shuka. Wata ƙila doya ko kuma dankali ko dai kowane irin abu dai. A haka ake binsa sannan a yi shuka sai an nome wajan, sannan a yi huɗa.

A wannan hoton za a ga hoton wata na'ura ce wanda ake kunnawa za ta nuna maka hanyar zuwa gona. A hoton za ka ga wasu sanye da rigunoni da alama cewa malaman gona ne. Sun karanci abun amma a zamanance ba a gargajiyance ba, domin na'ura ce wacce take hannun su, wadda suke kunnawa, in suka kunnata za ta nuna masu hanyan gonar, nanne gonar in aka je gonar akwai inda za a kunna zai nuna masu yaya faɗin gonar take, ya kuma tsayin gonar take, hecter kaza ce ko kuma hecter kaza ce. Duk na'uran za ta nuna masu yanda yanayin gonar yake. Sannan za su iya auna su gani su san cewa in aka shuka dame dame ya kamata a shuka a gonar, yawan abun da ya kamata a shukka da kuma da ga karshe da kuma wani irin abu ya kamata a samu yawan sa ko kuma adadin abun da ya kamata samu in aka shuka abu kaza wannan noma ne irin na zamani.

Barka dai a wannan hoton za ka ga bishiya da abubuwa guda uku. To bayani da nake so na yi a kai shi ne abubuwan da suke so ayi bayani a kai tsirrai ne ko ace abubuwan noma wa'inda suke tasowa, ko ke suke rayuwa a kan ruwa misali irinsu bado da kuma wasu daga ciki akwai alaiyahu ma wa'inda suke suma suna rayuwa akan ruwa. To amma a nan za mu yi magana akan bado ne, saboda ita bado duk rayuwanta gaba ɗaya a kan ruwa ne, za ka ga kasa ruwa ne sama kuma bado ne ya fito, a haka ake yi in ta tashi daga farko har ƙarshe, har az o a ciccire ta. Ita ba shuka ta ake yi ba kwai fitowa take a cikin ruwa daga rabbis samawati. Na gode.

Barka dai a wannan hoton za ka ga hoton tsintsiya ne, amman tsintsiyan kwakwa ake ce mata da hausa guda biyu an riga an gyara kuma an ɗaure, da ita ake share gida, cikin gida ko kuma wajan gida. Yanda ake samunta shi ne ganyen kwakwan manja, kwakwan manja ne wannan, ganyen kwakwan manja shi ake sarewa, in aka sare sai a zo a yanyanka da wuƙa a ciccire in aka ciccire aka yayyanka da wuƙa sai a tattara in aka tara, a ɗauka sai a kai gidan, in aka kai gidan sai a samu wuka ƙaramar, in aka samu wuƙa ƙarama sai a yayyanke gefe gefen, gefe gefe kunnuwowin da aka zo da su. In aka yanke sai a ɗauki ko wane guda ɗaya a rinƙa sarceshi da wannan wukan ana cire ganyen da ke jikin. Haka za a ringa yi haka za a ringa yi har a tattara su yai yawa, in aka tattara su yai yawa sai a zaɓi wanda za a zaɓa, a daure shi ne wannan hoton da kuke gani kwakwan tsintsiya. Hoton tsintsiya amman na kwakwan manja.

A wannan hoton za ka ga tukunya ce da mai, a cikin tukunyar man kuma akan wuta, ya nuna alaman cewa man ya riga yai zafi sosai don gashi yana tiriri. A cikin ma tukunyan an nuna cewa ana soya abun da aka yi da fulawa maiwuwa irin cincin ne ƙanana ƙanana ko kuma manya, amman dai a hoton wanda aka nuna cewa dai duk abun da ake so yawa a cikin wannan tukunyan ta mai yin sa ne aka yi da fulawa. Idan ka duba za ka ga an kwaso shi da abun kwasar mai wanda in ya soyu ba a iya sa hannu sai dai a ɗauko wannan abun a kwashe shi kuma gashi nan an kwaso shi da yawa, gashi nan ya cika abun kwasan kuma abun ƙanana ƙanana ne wanda yake nuna cewa e cincin ne na ƙanana ƙanana wanda aka soya.

umm Barka dai wannan hoton da kuke gani hoton fitowan shuka kenan ita shuka yanda ake shuka ta ana bari sai an gyara gona, bayan an gyara gonar se lokacin damina yayi ruwan sama ya zubo sosai mai ƙarfi ba na farko ba wasu suna barin na byu ko kuma na uku lokacin da kasa ya jika sosai a lokacin ake zuwa ayi shuka irin da za'a dasa a gona bayan an dasa se akawo a zuzzuba a zuzzuba ayi rami a sassaka, in aka sassaka sai a rufe ana yi ana rufewa, ana sawa ana rufewa bayan an gama rufewa umm kasan tana da sanyi sosai wani lokacin ba sai anyi ruwan sama ba shukan zata fito wani lokacin kuma se ta samu ruwa mai karfi sosai za'a ganta se ta fara fitowa ba'a shuka a kasar da ta bushe domin ita shuka abinda takeso ruwa takeso sosai wata kuma ba sosai ba wasu tafi son sanyi wajen duk in wuri nada sanyi ze iya sa shuka ya fito, wani kuma anfi son sai ruwa ya jika wurin sosai sannan zakaga shukar ta fara fitowa yanda akeso, misali a wannan hoton zaka gani kamar shukar masra ce ko kuma wake an shuka ta ne da bibiyu bibiyu wani uku ma suke sawa, a wani shukan ma guda daya ake sawa a dasa se ta fito yanda akeso, ba'a sawa fiye da uku sama da uku anman a shukan shinkafa ita zubawa akeyi sosai wuce ta ake sosai wanda fitowanta wani ze iya fito wani baze fito ba wanda ya fito dashi za'ayi amfani, wanda kuma be fito ba anyi hasararsa um shiyasa zakaga shuka daban-daban ce kowacce da irin yanda ake dasawa ya fito, akwai na rani sannan kuma akwai na damina umm pause

umm um barka de a wannan hoton umm abinda yake nunawa shirin kasuwa kenan um yanda ake um na cin kasuwa yanda mutane musamman a hoton zaka ga kasuwar kasuwar kauye ce ba kasuwar birni ba yanda ake zuwa ɗaya bayan ɗaya ba ɗaya bayan daya har a taru a cika maƙil a kasuwan in ka duba a hoton zakaga mutane kaɗan kaɗan ne basu cika ba sosai zakaga akwai ayaba wanda bata nuna ba kore shar a gefe ɗaya a can kuma akwai hoton mata wanda suke um ciniki da masu sayarwa sannan daga can kuma zakaga mutane bishi-bishi saboda da alamar kasuwar ta fara ci ne da sassafe ko gari be gama wayewa ba ko kuma da yamma lokacin an kusaa an kusa fara cin kasuwan don yawancin kasuwan kauye wa inda suke zuwa daga nesa ko ko wa inda ke zuwa daga wata jahar ko wata kasar um zuwa suke da daddare kafin washegari a ci kasuwar saboda nisan wajen shiyasa suke zuwa da ranar kamar misali kasuwar tana ci ranan juma'a to zasu zo kasuwar ran alhamis da daddare daren juma'a kenan su kwana washegari se aci kasuwa dasu um a nan zakaga abubuwa daban-daban zakaga akwai su irin mangwaro akwai aya.. ayaba babba ko kuma ayaba karami wanda ake soyawa sannan can akwai buhun dankali dankalin hausa dankalin turawa a can gefe ɗaya akwai mata da yara ƙana nan matasa masu tasowa um da kuma tsofaffi da kuma masu say sayarda um maga. magani gasu can a gefe maganin gona kannan da masu saida abincin dabbobi su ma gasu can a gefe saboda wurin duhu ne shiyasa baza kaga mutane yanda ka ya kamata ba zaka gansu ɗaya bayan ɗaya daga gefe sannan daga can gefen zakaga wasu mutane suna tafiya daga nan su shiga nan daga wannan shagon su shiga wannan shagon ita shagon nasa a runfa ne ba irin shagon da ake ginawa da ƙasa ba ko kuma da buloluwa ba um